Ametsitsiwo le nusrɔm, wobublɔ anyigba. Wole ekpe ɖe asi eye nufiala le nuŋlɔm ɖe kpedzi. Wodo awu legbe, wokɔ awua buta.

Eŋetikewo le agba dzi. Eɖewo nye wole tukpa me. Eɖewo nye akaye, eɖewo nye egbe, eɖewo nye dzonu si wozana kɔ wɔna amatsi.

nutu woameve wóle dzokeke ɖe ɖa'si eye wó lia ɛʋu hɛ lɔbɔ ɖe eye wóle edzokekɛa tutu dɛ ɛʋua mɛ eye exɔ exɔ ɖe le wó xa le fimi exɔ li eƒe nɔnɔme labe afi

Dzogbeditɔwo wo gbublɔ ati ɖome wo le aɖaŋu dem ame ɖeka ɖo kuku dzi ame susɔewo hã kɔ avɔ bu ta. Ame geɖe hã wo le afi ma eye alẽviwo hã wo li.

amɛ gɛɖɛ lɛ xɔmɛ nyɔnuvi ɖɛka dó asi ɖe yame eno zikpi dzĩ kpli hi dzi ŋutsuvi woameve titre eƒe ŋkumɛ kpli nyɔnuvi ɖeka ewoabe wolɛ dzidzɔkpɔm

Ametsitsiwo le nu srɔ̃ƒe, nufiala le wo ŋgɔ, efiɛ asi kpeɛdzi, ametsitsiwo wole zikpue vovovo me ameve do awudzĩ, agbalẽ hã le wo ŋgɔ.

Sukuvi geɖe le kplɔ ɖeka dzi. Wo katã wolé woƒe mɔwo ɖe asi, wole nu srɔ̃m, kplɔ ɖeka eglie ŋu eye nɔnɔmetata le dzi, nuŋlɔkpe hã fi ma.

Amewo le mɔto, ɖeviwo hã le me, ɖeka wɔ abe mele nu kpɔm ene, ɖeka dze klo le fofoa ƒe ŋkume. Wole nu biam , woame ve le kɔ ɖim.

Ame geɖe tɔ ɖe yɔdo me eye wo le gbe dom ɖe woƒe nɔvi siwo va le mɔdom le yɔdoa me. Ɖeviwo hã le ame, ame tsitsiwo hã le eme. Eɖewo ɖɔ kuku, eɖewo meɖɔ kuku o.

Amegeɖe va ameɖibɔme, wodo awu yibɔ. Eɖewo ɖiɔ kuku, eɖewo le sofia ɖe asi. Amekuku ɖaka le fimi, seƒoƒo le amekuku dzi. Sɔfo le bibla ɖe asi eye wole nuƒom.

Ɖeviwo le sukuxɔme, wametɔ ɖeka le wo ŋgɔ ele nuŋlɔti ɖe asi, agbalẽ le ɖevi ɖeka ƒe ŋkume, eye ɖeviawo do awu vovovo, wole sukuxɔme.

Ɖevi geɖe wo ƒoƒu, wole dzigbe zã ɖu na ɖeka, yevu yakɛyakɛ le kplɔ̃dzi. Ametsitsi aɖe si eɖiɔ gaŋkui le wo dome le nukom, ɖeviewo ɖewo do asi ɖe dzi.

Emɔwɔlawo le em dɔ wɔ, eɖewo woametɔ̃do awu ɖeka, eɖewo do kuku me eɖewo do kuku yibɔ, emɔʋu emɔwɔʋuɔ le emɔdzi, ele eke kɔ ɖe emɔdzi eye emɔ enye emɔ yeye.

Nyɔnuviwo wole abo ƒom le aboƒoƒe, eɖewo do awu dz0, eɖewo do aŋgbaɖiɖi, ɖaka do awu hee, wole le du ƒumm, ɖeka lé bɔluɔ ɖe asi ele eƒom.

Ƒome aɖe wodo dzo, wokata woƒfo xla dzoa. Woƒfe nu nuzazawo le woxa, eʋu ga aɖe le fimie. Wole nu aɖe ɖe asi kɔ le edzoame dem, ɖeviwo kple wo fofo kple wo dada.

Nyɔnu aɖe lé asi ɖe, kɔ asi ɖe ta, ame geɖewo le egbɔ. Ewa be wole gbe tɔe. Wokɔ emɔ̃ kɔ ɖe edzi. Ame ɖewo kɔ nu kɔbu nu eye tomato kpli ami le eƒe megbe.

Anyi gble ɖeka woame ene wo le anyitsi fiɔ le anyigba la me. Wo kɔ nu tsyɔ ta, wo kɔ nu tsyɔ asi, wo le anyitsi fiɔ. Nyɔnu ɖeka le enu ko.